ŋŋŋmm, nusrɔ̃ƒe, nusrɔ̃ƒe le kɔƒe aɖe me. Ɖeviwo le nusrɔ̃ƒe, nufiala hã le afi ma, nufiala le asi dom ɖe ɖevi ɖeka aɖe si do asi ɖe dzi la gbɔ. Wonɔ anyi ɖe atiwo dzi le sukuxɔ me.

Teƒe aɖe nyee ya, teƒe aɖee nye ya. Amewo le teƒea, ɖeviwo le wogbɔ. Ame eve tsia tsitre ɖe exɔ mɔnu tututu, ke ɖewo le anyinɔƒe, ɖe hã le axa dzi. Wotu xɔ abe fulaniwo ƒe xɔ ene.

Afɔ fiase me; nyɔnua ɖe le avɔ fiasa me, emlɔnyi ɖe avɔawo dzi, hele nu kom. Avɔ vovovowo le afima, woƒe amadedewo nya kpɔ ŋutɔ.

Kuteƒe yevuwo le kuteƒe aɖaka le ŋgɔ nawo wo katã wodo awu yibɔ ke yevua ɖeka do awu ɣi eye kpovitɔwo ha le wo me eye yevua ɖeka dze klo ɖe nyɔnua ɖeka ƒe akɔme

Teƒea ɖe nye ya. Yevuwo le teƒea. Nyɔnuvi aɖe tsia tsitre ɖe wo dome. Esa avɔ ɖe ali eye ekɔ ɖeka bla akɔta eye wode dzonu asi. Avɔa nye kete. Yevunyɔnua ɖe hã tsitre ɖe egbɔ. Eɖɔ gaŋkui ŋutsu tɔ ɖe hã tɔ ɖe megbe eɖɔ kuku.

Dɔwɔƒe, ame aɖewo le dɔwɔƒe, wodo awu tso dzi va ke ɖe gɔme, woɖɔ kuku. Ame ɖeka ƒe awu dodo le blue alo blɔ, enane kɔm na nɔvia. Ame ɖeka tsi atsitre ɖe adzɔge bla abɔ le wo kpɔm, eeemƐ, mɔɖaŋudɔwɔnu aɖe hã le wogbɔ.

Teƒe gbadze ɖe. teƒe gbadza aɖe enye esia. Amewo le teƒea fũu. Ɖeviwo le afia, nyɔnuwo li, ŋutsuwo hã woli. Ɖevia ɖeka hã do awu ʋi kple atalegbe tɔ ɖe domeza ɖe. Nuwo le teƒe sɔgbɔ.

Nuɖuɖu, nuɖuɖu kple nununu aɖe le edzi yim le afi sia, amewo wonye yevuwo nɔ anyi ekplɔ ŋu, eye nuɖuɖu le agba me le akɔme na wo katãa, wo dzidzɔ kpɔm, wo nu kom.

HmƐ Teve le takoƒe. Ɖeka ta kom na nɔvia. Wokɔ nu ʋi aɖe tsɔ kɔme na ame siwo wo le ta kom nake ame si ta kom le takomɔ ɖe asi. Eɖɔ kuku edo awu ʋi.

Dekɔnu. Dekɔnu wɔna aɖe le edzi yim. Ŋutsuwo la fia. Nyɔnuwo hã wole. Ama ɖewo sa avɔ ɖe akɔta. Ɖewo hã da vɔ ɖe abɔ. Ama ɖewo le tsitrenu. Ama ɖewo le anyinɔƒe wo katã wo ha dzim.

Kpe ekpegbãƒe. Ɖevia ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye wodze ata ekɔ hama ɖe asi ele kpe gbam. Ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe emegbe eɖɔ kuku yihã le kpe gbam.

Ŋutsu aɖe. Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe teƒe ya. kɔmputa le at dzi nɛ. Zikpui legbe aɖe le egbɔ. Nanewo le zikpuia dzi. Woɖo asi aɖe hã ɖe emegbe. Edo trɔza yibɔ eye wo le kɔmputa dzi kpɔm.

Edɔwɔƒe. Amea ɖewo le dɔ wɔm. Ŋutsu ade sɔŋ le afi sia wodo dɔwɔwu. Eɖewo ɖɔ kuku eɖewo meɖɔ kuku o. Ɖeka bɔbɔ abe ɖe wòle nane tsɔm ene.

Teƒe aɖeee nye ya ɖeviwo nyɔnuvi ɖeviwoe le fli me, wota avɔ ɖe akɔta, wode dzonu kɔ wode dzonu eta eyewole takuvi ɖe asi, ame aɖewo le wo megbe le wo kpɔm wo katã wo hã dzi le zɔzɔm va yina.

Aƒuta. Nyɔnua ɖe le aƒuta. Ele ela wɔ me eve ɖe asi. Ɖeka ɖe ɖusi, ɖeka ɖe mia. Eta avɔ, edo wu ɖee edzi, ebla ta ɖe, eŋu kom. Melia ɖe hã le emegbe le etsia me.

Xɔ aɖe me enye ya. Enye lãmesẽ kple atsikenaƒe. Yevu aɖewo le eme. Wodo awui ʋi eɖewo nye nyɔnu hafi eɖewo nye ŋutsu. Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve wotɔ ɖe teƒe ɖeka le nya gblɔm na wonuiwo. Ɖeka le wo megbe zɔ̃ va yina.

Egbe me, egbe me mɔ dzie nye ya, nyɔnuvi aɖe le gasɔ dzi ekɔ ɖevi eve ɖe gasɔ dzi, ɖeka le ŋgɔ ɖeka le megbe. Ebla nake hã ɖe megbe. E…ebla eɖa eye wòkɔ kushi ɖe ta. Wo katã wowɔ eɖa ɖe ta.

Nyɔnu aɖewo le afi ya, eɖewo kpoa vi, eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo dro agba ɖe ta eye eɖewo kpla bagi. Ame aɖewo….

Teƒe aɖee nye ya. Kpovitɔwo sɔgbɔ ɖe teƒea. Wozɔ gbɔna. wo katã woɖɔ kuku. Eŋua ɖe le axadzi na wo afi eɖe hã le wo megbe. Ɖeka hã tɔ ɖe ahadzi le nya aɖe gblɔm na ame aɖe. wo katã wole woƒe kpoviwuwome

HummƐ Abɔ nyuie aɖe mee nye ya. Seƒoƒowo wòle abɔa me. Seƒoƒoa ɖe wo ʋie, eɖewo le dzɛ̃e eye eɖe wòle gbemumu. Yevuwo le wo gbɔ kpɔm. Yevu ɖeka nye ŋutsu ke eve mamlɛwo nye nyɔnuwo. Nyɔnuawo do awu gbemumu ɖe dzime eye wodo trɔza.

Nusrɔ̃ƒe ame aɖewo le xɔ aɖewo me zikpui legbelegbewo le xɔa me, wo da woƒe kɔmpitawo ɖe edzi, wo katã wo asi tem ɖe woƒe kɔmpitawo dzi, ŋutsu aɖewo le woƒe ŋgɔgbe hele nya gblɔm na wo katã.

Ame aɖewo le emm.. kɔpita le wo gbɔ wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋu nanewo ɖo le kplɔ dzi na wo, ame aɖewo hã le wo ŋgɔ, wole nya aɖe gblɔm, ame aɖe hã tsi atsitre ɖe wo megbe

Mmmm…emɔmemidzraƒe, yevu nyɔnu eve kple woƒe viwo wotɔ ɖe mɔmemidzraƒea ƒe ŋkume. Eŋu gbemumu aɖe le afi ma, eŋu ʋi aɖe le emegbe dziƒoxɔ aɖe le mɔmemidzraƒea megbe. Ɖevia eve do awu yi ɖe dzi, nyɔnua ɖeka do awu yibɔ.

Le mɔƒoa ɖe me, afɔkua ɖe dzɔ le mɔƒoa ɖe me, nyɔnua lé evia ɖa si le avi fam. Ŋutsua ɖe hã bɔbɔ ɖe afi ma le eʋli dom. Ame, ŋutsua bubua ɖe hã tɔ ɖe wo xa le foto ɖem. Motoa hã mu ɖe anyigba. Sukuvi eve aɖewo hã le wo megbe wole foto ɖem. Gasɔa ɖe hã mu ɖe wo gbɔ.

Le teƒe ɖe. Ame aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe. Egbe le wo megbe. Wodo asi ɖe dzi. Wodo awu lɛgbɛ aɖe eye wode blu, wodo blutɔ ɖe edzi. Wo katã wolé asi eye wodo asia ɖe dzi ɛɛ nane hã le woƒe ŋkume.

Le mɔ aɖe to. Amewo sɔgbɔ ɖe mɔ to. Nyɔnuwo le eme. Ŋutsuwo hã le eme, ɖeviwo hã wo le eme. Wova tsi kum, wokɔ tsikunu vovovowo ɖe asi. Ame aɖewo gagba, ame aɖewo aŋegowo. Wo tsi kum kɔkɔm ɖe eme.

Exɔ aɖe mee nye eya, exɔ aɖe mee nye eya woɖo atsyɔ̃ na kple xɔmenu vovovowo, exɔa le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me, ee zikpuiwo, yevuzikpuiwo le xɔme, suɖui le wome ɖekaɖeka. Ekplɔ aɖe hã yi ke nye glase kplɔ hã le domeza, edzowo le exɔme, eɖewo le enu ŋutsi hafi ɖewo le dzi.

Ƒe nyakpɔ ɖee nye ya. Teƒea nya kpɔ ŋutɔ. Woɖo ŋuwo ɖe ɖoɖo ŋu be amewo nava kpɔ. Nu yi wo ke ameaɖewwo ŋutɔ wɔ kple wo ŋutɔ woƒe asi. Woɖowo ɖe edzi. Woɖo ɖewo ɖe gɔme. Amewo sɔ gbɔ ɖe afi yia. Wole nuawo kpɔm.

Enusrɔ̃ƒe. Enusrɔ̃ƒe ame aɖewo le xɔ aɖe me wole kɔmpita ɖe ekplɔ dzi. Wole kɔmpita me kpɔm. ame aɖewole kɔmpita me kpɔm. Ame aɖewo hã wole adzɔge na wo. Ame aɖewo le adzɔge na wo. Nyɔnuwo le wo me, ŋutsuwo hã wole wo me wo katã wole nu srɔ̃m le kɔmpita dzi.

Le xɔ me. Ekplɔ gbadza aɖe le xɔ ƒe domeza. Zikpuiwo le kplɔa ŋu. Suɖuiwo le zikpuiawo me. Zikpui atsitɔ ɖewo hã wo le ekplɔ nu. Seƒoƒo aɖewo wo le eglia nu. Seƒoƒo aɖe hã le eze vi aɖe me le ekplɔa dzi. Agbalewo hã wole ekplɔ dzi.

Teƒea aɖee nye ya eŋu ʋi aɖe le teƒea amewo le afi ya wodo awo yibɔwo amaɖewo do asi ɖe dzi eɖewo kɔ asi teƒe aɖe fiam,. Ame aɖe do awu gbemumu le domeza na wo, ame aɖewo le dzi ɖewo le abnyigba.

Teƒe gbadzaa aɖe. Teƒe aɖee nye ya. Ele gbadzaa ɖe. Amewo sɔ gbɔ ɖe afi ya. Wole fli me. Wo katã wokɔ ŋɔtsitsyɔnu tsyɔ woƒe ŋɔti nu. Wole fli me.

Dɔa ɖe wɔƒee nye esia. Ame aɖewo tɔ ɖe nanewo dzi le gakpowo le wo gbɔ. Amea ɖewo gbɔ. Eɖewo meɖiɔ kuku o wle gakpo wo dzi wo dɔ wɔm kple ŋkubia. Amea ɖe hã le dzɔge.

Le dzodoƒe, nyɔnu ame tsitsi aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le dzodoƒe, eta avɔ, edo awu, ebla ta, mekpli le egbɔ, siliva le mekplia dzi, aŋego aɖe hã le egbɔ, nane le ŋegbame hele egbɔ, elé hɛ kple nane ɖe asi le tsotsom, kusi aɖe hã le egbɔ, kɔpo gbemumu aɖe hã le glia dzi.

Yevuvi aɖe, Yevuvi aɖe le xɔme. Emlɔ anyi ɖe aba dzi. Edo trɔza kple awu. Fefenuwo le egbɔ abe eŋu. Fefenuawo le ŋu ƒe nɖɔnɔmeme. Wole egbɔ. Ye wòkɔ dze femee. Eye wò nu kom

Dunyahehe, dunyahehe aɖe le edzi yim le afi sia, amewo le sewɔtakpeƒea me, wo ŋunyaŋunya aɖe wɔm, amewo do awu ʋi amewo do awu yibɔ wonye ko…t.. kotu wo katã ame aɖewo le atsitre nu ame aɖewo le anyinɔƒe.

Dunyahehe. Dunyahehe wɔna aɖe le edzi yim le afi sia. Amewo sɔ gbɔ ɖe afi sia. Wo nu ƒom na wo nɔnɔewo. Ame aɖewo hã le tsitsre ame aɖewo do asi ɖe wo nɔewo gbɔ. Ame aɖewo do kotu eye ame aɖewo do wo le awu ʋi me.

Lãmesẽ fefe, yevu aeɖwo le lãmesẽ fefe wɔm, woɖɔ nu ɖe ŋɔtsi, ɖeka do awu ʋi wolé awu ɖe asi, ɖeka hã do awu gbemumu wotrɔ megbe eye wo katã le afi sia.

Afɔkpa vovovowo le afiya, wonye Afrika ƒe amadedewo ƒe afɔkpa wonye afɔƒoɖeme ƒe afɔkpa ɖeɖe ko, wonyakpɔ ŋutɔ, woɖo wo ɖe wo nɔnɔewo dzi eye nanewo hã le axadzi nao.

Eŋu ƒo kuteƒe, ame aɖewo bɔbɔ ɖe afi ya, wodo awu ʋiwo , aɖaka le dzime na wo eye ame aɖewo hã wole wo megbe eye wole axadzi na wo.

Le xɔ aɖe me. Exɔ aɖe me enye ya. Nyɔnuwo nɔ anyi ɖe zikpui legbe aɖe dzi. Wo katã wotsɔ nu bla ŋku na wo eye wodo awu. Wota avɔ, wobla ta. Wo katã wonɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi.

Teƒe nyakpɔ aɖe ye nye ya. Teƒe nyakpɔ aɖe nye ya, wome amekpe ɖe afi sia, eɖe wo le eklo dzi le ekp0 ɖe ŋu kukum, da ha le eƒe me gbe ɖa. Etɔ ɖi eye wodo asi ɖe ŋgɔ. Exɔ kɔkɔ ɖe hã le emegbe. Ati le axadzi nawo.

Teƒe aɖee nye esia, nyɔnuwo tso tɔme, wotso tsi kuƒe, wodro agba ɖe ta ke ɖeka dro agba ɖe ta hafi galé bubu ɖe asi, ele megbe kpɔm. wo katã wozɔ yina.

Lãmesẽ, lãmesẽfefewɔƒe. Amewo le lãmesẽfefewɔƒe. Wodo awu ʋiwo ɖe dzi. Wodo atakpui yibɔwo ɖe gɔme. Wodo afɔwuiwo kple afɔkpawo. Wole bɔ ɛ aboƒotoame eye wole ɖoɖo aɖe me.

Yevuwo, yevuwo le afi sia, wole ʋli dom, hunyahunya wɔm eye ɖewo le asi dom ɖe wo nɔviwo gbɔ eye kpovitɔwo aɖewo le wo megbe. Wole ʋli dom.

Exɔ ɖe me nye ya. Nyɔnua aɖe do kotu doa awu ʋi ɖe te. Wode nane ɖe kɔtome ne. nuƒomɔ le egbɔ, agbalẽ le egbɔ le kplɔ dzi. Eŋu ƒom. Ame aɖewo hã le eƒe ha dzi. Eɖewo hã le adzɔ ge ne. Amewo wɔ ɖa, amewo doa avɔ wu

Ekuteƒe. Ame aɖewo le ekuteƒe. Wokɔ aɖaka woyi na ame ɖi ƒe. Wokpa aɖaka ɖe akpa ƒe nɔnɔme me eye ame aɖewo drɔe ɖe eta. Wokatã wo le awu yibɔ me. Wo z yina ɖe ameɖiƒe.

Hum, ɖevia ɖewo le teƒe ya, ɖeviawo ƒo ɖi ŋutɔ. Wonɔ anyi ɖe atrakpui lɛgbɛ aɖe dzi. Wode me gli. Nanewo le wogbɔ le anyigba eye teƒea katã ƒo ɖi.

Teƒe aɖe nye ya, gakpowo alo pilawo le dzi, le pilawo ŋutia, wode flaga vovovowo yike nye dukɔ vovovowo ƒe flaga, Ayawo ƒom le dzi.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le afi ya, ame eve lé gakpo aɖe ɖe asi, ame ɖeka tɔ ɖe wo megbe, wo ame etɔ̃awo ɖɔ kuku eye wodo asiwui hã.

Exɔ aɖee, teƒe aɖee nye eya, hunyahunya aɖe le edzi yim, kpovitɔwo le afi ya wokpla bagi ɖe dzi woɖɔ kuku, yevu aɖewoe hã wole afi ya aflaga le wo gbɔ wodro aɖakago ɖe ta yewo hunyahunya wɔm.

Nudzraƒe, amewo le nudzraƒe, nuwo sɔgbɔ, wota avɔ, wobla ta, nyɔnua ɖeka bɔbɔ nɔ le asi demee gagba aɖe me, gagba wolɔ enuwo kɔ ɖe me eye ame ɖeka hã do asi ɖe le nya aɖe gblɔm nɛ. Amewo le tsitre, amewo kpa vi, amewo nɔ nyi, ati aɖe le wo megbe, teƒea keke gbadzaa.

Teƒe aɖee nye, teƒe aɖee nye ya mɔdodowo to teƒe eŋuwo le edzi zɔm, eh mɔdodoa ƒe axa dzi, edzo bi enuwo le afima. Eŋuwo fia, exɔwo fia, ati aɖe hã le teƒe fia megbe.

Dɔwɔƒe, ame aɖewo le dɔwɔƒe. Wo katã woɖɔ kuku ʋi ke ɖeka ɖɔ kuku blɔ. Wodo awu kple trɔza eye wogado ɖewo hã ɖe edzi. Gakpowo le wogbɔ. Ame eve nɔ anyi le nane wɔm. Ame ɖeka da asi ɖe eƒe kukua dzi.

Nyɔnuvi aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ele nu nyam. Ewɔ ɖa. Ekɔ nu blu aɖe sa ɖe akɔta eye wo nu nyam le aŋego blu aɖe me. Ɖevia ɖeka hã do blu le gagba me do asi ɖe dzi. Ɖeka hã le eƒe axa dzi le nu nyam. Kusi aɖe le woƒe axa dzi nu ƒoɖiwo le eme.

Nudzraƒe. wole asime. Nyɔnuwo le asime. Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe ʋeʋi aɖe te. Eta avɔ. Ebla ta. Agblemenu nu aɖewo le egbɔ abe: tomatosi, kabedzi, nudonui aɖe hã le agbadzɛ dzi le egbɔ. Ame aɖe hã nyɔnu aɖe hã tɔ ɖe adzɔge le aŋɛgba aɖe kɔm na ame aɖe.

Teƒe aɖee nye ya enuwo kakak ɖe teƒea. Atsiwo kaka ɖe anyigba eka aɖewo hã le anyigba. Eɖewo hã le nane tame. Egli aɖe tame atsi aɖe le wo megbe enuwo katã kaka ɖe anyigba.

Le nyadrɔƒe. Amewo le nyadrɔƒe, wonye yevuwo, nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Nyɔnua ɖeka tsatsitre eye ɖeka hã ŋutsu ɖeka tastsitre le emegbe, flaga le xɔ me, ekplɔwo le xɔ me, gbalẽwo le kplɔ dzi, amewo nɔ nyi ɖe kplɔ ŋu.

Teƒea ɖee nye ya. Teƒe sia wo le nyɔnua ɖe doa wu yibɔ wɔ ɖa ɖe ta. Kpovitɔwo le wo ŋu wokplɔ wo yina dedege eŋu aɖe me. Nyɔnua le ʋli dom. Ɖeka hã le megbe nɛ do awu dzi.

Asime, ameo, nyɔnuwo le afi ya fũu, wolé agba gbadzɛwo ɖe asi. Le agba gbadzɛ ya mea, wolé ayiwo kɔ ɖe eme. Nyɔnua ɖeka le ayi klem eye wòle teƒe aɖe kpɔm. Nyɔnu bubuwo hã le eƒe megbe, woawo hã wole woƒe ayiwo gbɔ kpɔm

E aɖe hãe nye esia. Yevuwo sɔgbɔ ɖe teƒea. Yevu nyɔnuwo kple ŋutsuwo wo katã wo sɔgbɔ ɖe teƒea. Wodo awu yibɔwo eɖewo ɖɔ kuku ke eɖewo meɖɔ kuku wo. Ɖeka kɔ nuƒomɔ ɖe nu le nya aɖe gblɔm.

Exɔ aɖe mee nye ya, amewo sɔgbɔ ɖe exɔa me, wo edɔ wɔm, mɔɖaŋu aɖe hã le wo dome, wo katã woƒo xlɛ, ŋutsu aɖe wo ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe egbɔ eye ɖewo hã le tsitre, ɖewo do awu ʋiwo, eɖewo do trɔza, Wo katã wole mɔa gbɔ.

Dekɔnu, ame aɖewo dekɔnu wɔm wofɔ nanewo kɔ ɖe e..e teƒea wowɔe aeb wo dzo tɔm nane ene, amewo le tsitre, wosa avɔ ɖe ali, wodo awu nyɔnuwo hã wota avɔ ɖe akɔta ame aɖewo le atsitre ame aɖewo le anyinɔƒe.

Afɔku aɖe dzɔ eye eŋu ʋi aɖe va do go eŋu dzɛ̃ aɖe, woƒe ŋkuwo me kaka keŋkeŋkeŋ eye eŋu aɖewo hã zɔ le megbe gbɔna na wo. Ame aɖewo hã le afi ma zɔ gbɔna, exɔ aɖewo hã le afi ya.

Modzakaɖeɖe. Tugbenyɔnufia tiatia. Wotia nyɔnuvi aɖe wònye tugbe tugbewo ƒe nyɔnu fia, kuku le ta nɛ. Edo asi ɖe dzi. Nyɔnu aɖe le eƒe axadzi, ele nane ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã le emegbe, ele nuƒomɔ ɖe asi, ele nya aɖe gblɔm.

Teƒe aɖee nye ya. Amewo le gbe me zɔm. Wobla agbawo vovo vovowo. Ame aɖewo kɔ wotɔ ɖe dzime, ame aɖewo lé wotɔ ɖe asi. Wo gbe me zɔm. Wo mɔ zɔm yina ɖe teƒea ɖe. Atiwo le afi ya.

MmmƐ akɔdaƒe, amewo va akɔdaƒe. Akɔdaŋgowo le afi ya. Amewo le awu vovovo me ele akɔdagbalẽvia dem ŋgoa aɖe me ke amewo tɔ ɖe emegbe wo katã wo le fli me.

Dɔwɔƒe, amewo, ŋutsu aɖewo dɔ wɔm kple ŋku biã, wodɔ kuku, wodo trɔza, wodo awu vovovowo ɖe edzi ame aɖewo lé gakpo ɖe asi, ame aɖewo do asiwui ɖe asi, xɔtutu aɖe le edzi yim gakpowo le wo gbɔ

Teƒe aɖee nye ya, elãwo teƒea, eŋua ɖe hã va yina, egbewo le teƒea, elãwo ŋu ɖum, atiglinyi kple viawo, atsiwo le teƒea, eh eh eh, eŋua ƒe amadede le ʋie.

Subɔsubɔ aɖewo ƒe…. subɔsubɔ aɖewo ƒee nye ya. Amewo le ekpɔ me. Eŋuwo le afima. Amewo sugbɔ, ame aɖewo yiyim ɖe eme, ame aɖewo godom. Subɔsubɔ xɔ le afima.ɛ

Nu...Ŋutsu aɖe bɔbɔ le dɔ aɖe wɔm eye ɖeviwo le emegbe ɖewo tse dewo tsitre ɖewo bɔbɔ ke ɖewo nɔ anyi eɖe ɖeka medo awu o.

Modzakaɖeɖe. Ŋutsu aɖewo nɔ anyi ɖe afi ya. Wonɔ anyi ɖe zikpi lɛgbɛlɛgbɛ aɖewo dzi. aɖito le wogbɔ. Wo aɖitoa dam. Ame tsutsi aɖe hã nɔ anyi ɖe wo megbe eɖɔ kuku eye wòle wo kpɔm.

Nyɔnuvi le xɔme ye woziɔ ɖe kplɔ nu. Kaƒomɔ le kplɔ dzi agba gbadzɛ le egbɔ, seƒoƒo vovovowo le emegbe. Kɔ gatsi ƒo gli eye agba gobiwo hã le egbɔ.

Dɔyɔƒe, ame aɖewo mlɔ anyi ɖe abatsi me. Wonye dɔnɔwo eye dɔnɔdzikpɔlawo hã le wogbɔ. Wodo awu green, eɖo do awu ʋi ɖewo do gbemumu tsɔ ʋia bla edzi.

Teƒe aɖee nye heya. Nyɔnuwo ɖo aba ɖe anyigba. Nyɔnuawo nɔ anyi ɖe abadzi kple ɖevia ɖewo. Nyɔnua ɖeka lé nuɖuɖu ɖe asi le nɔvia nam eye ŋutsuvia ɖekaa ɖe hã le nuɖuɖua kɔm le ɛɛ enua dzi.

mmmƐ, dziɖegbeekaɖiŋutidɔwɔwɔ, ame ŋutsu eve le dɔ wɔm woɖɔ kuku, woƒe mo medzedzem o, ŋgo aɖe le wo megbe, eee, dziɖegbekaɖi ƒe ati le wogbɔ, kawo le afi ma.

Le gbadza aɖe dzi. Ɖevi atɔ aɖewo le gbadza dzi wole bɔlu ƒom eye wo katã woƒu du kplɔ bɔlua ɖo. Ɖeka le nɔvia ƒe awuto megbe eye ɖeka hã do awu ʋi be yeaƒo bɔlua.

Ƒometɔwo. Nyɔnua ɖe le tsitrenu le nuɖuɖu ɖe asi hetɔ ɖe ŋutsu aɖe gbɔ. Ŋutsua le anyinɔƒe le nuɖuɖu kplɔ nu. Nuɖuɖu vovovowo le kplɔa dzi. Nyɔnua ɖe, nyɔnu eve aɖe hã wo ho nɔ anyi ɖe nuɖuɖu kplɔ ŋu wo katã wole ŋutsua gbɔ kpɔm.

Nuɖuɖu kple nununu aɖe…

MmmmƐ ŋufɔku, afɔku aɖe dzɔ le mɔ dodo eve aɖewo ƒe domeza eye eŋua gba keŋkeŋ ke emɔ nyuietɔ dzia eŋua ɖewo yina eye ɖewo gbɔna ke afi yi ke afɔkua dzɔ lea ŋuwo gba kura.

Ƒometɔwo, nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe aba dzi kple eviawo, ɖevia ɖeka lé siliva ɖe asi le eme… ɖevia suetɔ hã nɔ anyigba, ɖewo nɔ anyi ɖe nyɔnua gbɔ, nyɔnua ɖɔ kuku, do awu, ta avɔ.